Lusango oluluhlaza olubonisa isikolo sabantwana abancane. Leso sikolo kubiza kuthiwa Sainte Josepha Resello. Ngemva kwesango lolu kulesakhiwo, eceleni kwaso kulezihlahla eziluhlaza.

Le yishelufu yezingcwadi lezincwadi ngeze Chemistry, Biology, Geography kanye lezinye ezingakhanyiyo, kukhanya angathi ngemva kweshelufu leyi kule logo ebhalwe ukuthi 'went'

la ngabafundi abafundiswa ngobucwephetshi njalo kubukeka engani bagqoke izivala mlomo okokuthi kwakuyisikhathi se covid 19 basebenzisa i computer le projector

Yindawo ethuleyo elezihlahla eziluhlaza tshoko njalo lapho kungahambela khona izimota loba abantwana abayabe bevela kumaYunivesi.